Nnipa nson a wɔde solar pannel bɔ dan lkyɛnsee so. Num hyɛ reflɛkta. Nan hyɛ ɔkyɛ a ɛyɛ akokɔ srade.

Nkurɔfoɔ mmienu gyina afidie nkyɛn. Baako hyɛ specs. Mmienu no hyɛ ɛkyɛ fitaa. Baako koto hɔ.

Accident bi asi. Car kɔkɔɔ bi de akɔbɔ kaa fufuo bi mu. Car mmienu no nyinaa wɔ lɔre kwan no mu. Papa bi hyɛ atade blue di kaa fufuo bi nkyɛn. Adan atentenatenten sisi hɔ. Obi nso te moto so.

Nkurɔfoɔ nnum a mmienu te wheelchair mu. Baako hyɛ atade tuntum. Baako nso koto hɔ. Ɔbaa baako de ade akata ne ti.

Ɔpanin baako, nkwadaa mmeɛnsa. Mmienu yɛ mmaa, baako yɛ barima. Ɔpanin no abɔdwe afu. Nkwadaa no binom k kura biribi.

Abibifoɔ nso gyina stage so a binom nhyɛ mpaboa. Ɔbaa baako a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, abaayewa baako nso a ɔhyɛ atadeɛ fitaa. Barima baako abɔ ne ti duku a ɔsane nso hyɛ atade tuntum. Book shelve nso wɔ wɔn akyi.

Akwadaa ketewa bia wayɛ ne tirenwi mpɛsempɛse ɛkura dondo ɔdi ne nsa ɛbɔ dondo no mu nkwadaa ketewa bi nom nso ɛtwa hɔ ɛhyɛa ɔbi gyina akwadaa no akyi ɔhyɛ a soldier fɔ ataadeɛ akwadaa noa ɔkura dondo nso mpaboa no yɛ akokɔ sradeɛ.

Kaa akwanhyia bi asi. Nkurɔfoɔ binom gyina hɔ. Car no animu glass nyinaa apaapae. Obi nso te motor so retwam. Ɛbinom nso de wan kaa retwa mu. Obi hyɛ kyɛ orange gyina hɔ. Aberanteɛ bi nso koto fam.

Nfonni mmienu na ɛda hɔ. Nfonni baako mu no, aposifoɔ mmiɛnsa egyinagyina hɔ. Baako nso egyina wɔn akyi. Wɔhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Nfonni baako mu nso akwanhyia asi. Nnipa bi nom ɛrebɔ wɔn ho mmɔden sɛ ɔbeyi car no.

Nkra bi gyina hɔ a mmiensa asosɔ wɔn nsam. Baako aso obroni nsam. Nkra ne bi nom abɔ wɔn tir, baako hyɛ ataade kɔkɔɔ.

Ship a ɛsi nsuo so. Nipadɔm gu mu. Ɛbinom wɔ ship no soro a binom nso gu aseɛ.

Nnipa binom hyehyɛ kente. Wɔredi asa. Ɛbinom nso tete akonnwa ne mu rehwɛ wɔn a wɔresa no. wɔn a wɔresa no nhyɛ mpaboa. Wɔn a wɔ tete hɔ no nso, maame baako ɛresere hwɛ wɔn a wɔresa no.

Akowadaa bi te table ho a wahyɛ atade tuntum. Ɔreyɛ biribi. N'ani wɔ deɛ ɔreyɛ so. Screw drivers sisi table no so.

M…nnipa binom a wɔafura ntoma tuntum. Ebinom hyɛ specs, ebinom nso abɔ duku. Ebinom resa.

Nkrɔfo bi a wɔ hyɛ ataade korɔ a ɔmmu bɔ mbɛn. Ɔmmu hyɛ ɛkyɛ fitaa. Baako kura ambrɛlla. Ɔmmu hyɛ hyuu fitaa.

Mborɔfo mienu a ɔmo hyɛ reflɛta. Kaa nsia egu hɔ, mienu yɛ akokɔsradeɛ, baako yɛ kɔkɔɔ, mienu yɛ fitaa.

Nkurɔfoɔ bi wɔ stage so a wɔnhyɛ mpaboa. Ebinom resa a ebinom nso rebɔ ntwene. Ebinom hyɛ kyɛ.

Borɔdeɛ ampesie gu ayewa tuntum mu. Nkosua mmienu gu nkyɛn. Kontommire forɔeɛ nso gu. Pear nso ka ho. Borɔdeɛ no yɛ mmeɛnsa.

Aborɔfo nkwadaa mmeɛnsa, ɔkyerɛkyerɛni baako. Mmienu hyɛ sopɛɛse. Baako tirinwi yɛ brown. Wɔte table ho. Hyyy laptop si table no so.

Nnipa binom wɔ galamsey site. Ebinom gyina afidie ho. Ebinom gyina atɛkyɛ mu. Ebinom resesa atɛkyɛ no. papa baako hyɛ atade fitaa. N'afu so. Baako nso hyɛ atade blue.

Nnipa bebree nenam hɔ a ɛdan sisisisi nkwankyɛn. Cars ɛnam kwan no so. Nkrɔfoɔ binom nenam kwan no so.

Nkorɔfo binom a ebinom te pɔnkɔ so. Ebinom so nante. Ebinom kura etuo. Mpɔnkɔ no binom yɛ fitaa. Ebinom so yɛ tuntum.

Nkwadaa abaamua mmienu, baako te hɔ, baako gyina hɔ. wɔn nyinaa kura atuo, deɛ ogyina hɔ hyɛ kyɛ a wɔsan so te apata bi ase.

Nkurɔfoɔ a wɔahyɛ atsde fitaa a wɔhyɛ gloves a wɔsane nso hyɛ nose mask kura biribi. Nnua sisi wɔn akyi.

Nnipa binom gyina hɔ a laptop ne monitor si wɔn anim. Wɔrehwɛ screen no so. Screen no wɔ nipa nsa wɔ so.

Nnipa nnan wɔ kɔnstrakhyin saet a wɔkoa ayɔn rɔds mu. Mmienu hyɛ ɛkyɛ, mmienu nso nhyɛ ɛkyɛ.

Kaa akɛseɛ si minning site. Kwan da nkyɛn. Kaa s mmeɛnsa retwam. Nnua si kwan nkyɛn.

Nnipa nsia a ɛnum hyɛ ɛkyɛ, mmiɛnsa ɛhyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ, baako nso hyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ fitaa. Ɛbinom kura hɛɛdpan a konkerete gum.

Hyɔp a ɔmmu ɛtɔn nneɛma. Nneɛma ne bi nom yɛ akokɔ sradeɛ a ebi nom so yɛ kɔkɔɔ. Akra bi so gyina hyɛlfs no bi akyi.

Nnipa binom a wɔresa, binom rebɔ ntweneɛ, wɔn a wɔresa ne yɛ mmaa, wɔde adeɛ abɔ wɔn ti, wɔnhyɛ mpaboa.

Kaa tuntum si hɔ a ɛnipa binom gyina anim a ɛbinom nso gyina nkyɛn. Ɛnipa binom hyɛ ataade fitaa. Ɛbinom so hyɛ no maks. Ɛbinom so resre.

Kaa anya accident amoamoa si kwan nkyɛn, fire servicefoɔ nso wɔ hɔ a wɔn kaa si kwan ne mu, nkurɔfoɔ binom gyina nkyɛn.

Nkwadaa ne mpaninfoɔ a ebi nom hyɛ kɔkɔɔ, ebi nom nso hyɛ tuntum, ebi nom hyɛ fitaa, ebi nom hyɛ 'nose mask'. Deɛ ɔhyɛ tuntum no kura 'microphone' a baako nso bɔ 'watch'.

Kuro kakraa a ɛda hɔ. ℇdan bebiree na ɛwɔ mu. Akwan nso deda mu. ℇpo nso da nkyɛn. ℇdan no mu bɛmbɛn ɛpo no a ebinom nso mmɛn ɛpo no.

Nnipa bebree gyina hɔ a wɔyɛ Abrɔfoɔ. Ebinom hyɛ ataade kɔkɔɔ. Ebinom hyɛ ataade fitaa. Nkwaraa nso wɔ wɔn mu.

Nkwadaa mmeɛnsa, maame baako a wɔhyɛ atade korɔ gyina kwan mfimfin a wɔretwa mfonin. Cars wɔ wɔ akyi.

Nnipa mmienu ɛnwene kente. Kente ne bi sensɛn adua ho. Ɔmo hyɛ ataade fitaa.

Mmarima mmienu a wɔte akonnwa ho ne mmaa mmiɛnsa. Ɔbaa baako kura kura book a ɔde ne nsa ɛsi table so. A tablee no kendle esisi table no so.

Nkurɔfoɔ mmienu bi gyina hɔ. Baako de ne nsa akɔ n'aso ho. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Wɔn mmienu nso hyɛ reflector. Wɔgyina nnɛte tuntum bi mu. Atekuleta kɛseɛ bi si wɔn akyi.

Obi tɔn nneɛma a nneɛma no binom yɛ ɛkyɛ a ɛyɛ kɔkɔɔ, ebinom nso yɛ blue, ebinom nso yɛ tuntum. Nkurɔfoɔ binom rehwɛ nneɛma no a wɔsɛn bag. Ebinom hyɛ kyɛ.

Nkwadaa nketewa bi gyinagyina hɔ. Sereɛ wɔ ebinom anim. Sereɛ nni ebinom anim. Nkwadaa mmaa a wɔwɔ mu no bobɔ duku. Wɔhyɛ wɔn kurom atade. Wɔn nyinaa ani hwɛ faako.

Nkoraa beberee ne mpanimfoɔ. Ebinom hyɛ ataade, ebinom nhyɛ ataade. Ebinom hyɛ sukuu unifɔm a baako so kura bol. Kɛntɛn wɔ ɔmo anim.

Nkurɔfoɔ bebree bi gyina dan fitaa anim. Binom hyɛ atade fitaa. Binom nso hyɛ ntade tuntum. Binom nso hyɛ ntadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Maame bi a w'abɔ ne ti duku te dadesɛn kɛseɛ bi ho a aduane wom. Nkoraa beberee egyina n'anim a ɔmo bɛgye aduane no bi edi.

Nipa mienu te teebol ho. Fon ɛnan gu teebol ne so, nipa baako kura sika a ɔhyɛ ataade fitaa. Deɛ okura sika no resere. Baako so hyɛ kente ataadeɛ a ɔmo te edua ho.

Nkrɔfoɔ mmiɛnsa de nantwie rekaɔ adidie. Nkraman mmiɛsnsa di wɔn akyi. Nnipa baako hyɛ ataade kɔkɔɔ a ɔsan so hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Wɔkura mmaa.

Nnipadɔm bi wɔ dwa so a wɔtredi gua. Ebi yɛ mmaa. Ɛna ebi no yɛ mmarima. Obi ahyehɛ mpaboa wɔ table so a ɔretɔn. Store bi nso wɔ wɔn anim hɔ.

Nkurofoɔ binom a wogyina gyina nsu ɛyɛ fii mu. Ebinom so gyina gyina nkyɛn. Ebinom so hyɛ buut, ebinom so kura adua. Ebinom so hyɛ ambrɛla ase.

Mmoa bebree gyina nsuo ho. Asono mmienu, wansane. Ɛn nnua sisi hɔ. Zebra mmienu.

Cars retwa mu a binom yɛ taxi ne private car, nkwadaa mmienu a baako te wheelchair mu, baako nso repia no, deɛ ɔte wheelchair mu no nhyɛ mpaboa.

Aboa a wawu da hɔ. Gyata mma mmiɛnsa egyina ho. Baako gyina aboa ne so a baako so te ne ti so.

Nnipa nnan a ɔmo ahyɛ ataade a akata ɔmo ho nyinaa. Ntaade binom bi yɛ fitaa. Ɔmo kura nwa. Ndua sisi ɔmo akyi.

Yeasiesie aduane wɔ dwam a ɔmo gu bɔtɔ so. Aduane no bi mo yɛ tomantos, griin pɛpɛ, gyeene, nkruma, ankaa. Maame baako gu maayafi a obi so kura pɔlitin.

Maamefoɔ mmeɛnsa a wɔhyɛ atade fitaa, wɔagu mayaafi, a nkurɔfoɔ bi wɔ wɔn akyi. Ɛdan nso sisi wɔn akyi.

Asono mmienu, kaa baako a nkurɔfoɔ te mu wɔ nwura mu. Nnua sisi hɔ. Nnipa nom yɛ Aborɔfo. Ɛbinom hyɛ specs.

Abaayewa baako a ɔhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ, ɔhyɛ nose mask, ɔkoto hɔ a ɔredua dua.

Nnipa bebree ɛtete table ho. Ebinom kura twerɛdua. Laptop sisi ebinom nso anim. Ebi tiri nhwi yɛ tuntum. Ebi nso yɛ brown. Baako gyina wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ.

Mmarima bi mo wɔ kɔnstrakhyin saet a ɔmo de mɔta egugu fam. Ebi mo kura sofi, ebi mo hyɛ wɔlanten buut. Ɔmo nyinaa hyɛ ɛkyɛ. Ebinom hyɛ reflɛkta. Maame bi so nneɛma a otwam.

Nkurofoɔ binom te asɔredan mu a ɔmo afira ntoma. Ɔmo tete fam. Kɛndil so si ɔmo anim.

Wiemhyɛn baako si hɔ. Immigration ne nkorɔfo bi gyina nkyɛn. Nipa baako akoto, baako nso ɛrehwɛ phone.